Kopu nim n tam teebuli zuɣu ka yino gbubi gilaasi ka ti bɛ dinni ka parantɛ ʒɛya ka keek bɛ di puuni ka kolba lan ʒɛya ka fulaawaasi bɛ dinni

Gamo laasabu n niŋ woya nim kankami doya ka binyɛra wurim wurim n doya

Gamo ka so doya ka so mii kuhura ka so mii ʒɛ zuɣusaa n ŋmaari foto ka shikuru bihi mii ʒɛya n yuundi zuɣusaa laati

Paɣaba ka bi ʒiri ʒili ka dama chuɣu ka bi puhura ka di bi kaya ni taada nachiinsi

Paɣa ka o ʒiri daguli ka gbubi shɛli o nuuni daguli maa ti ni tooi yɛli ni nyɛma nyɛma ka o kohara

Putiriba ka bi yi puuni ka ʒiri pu zuri na bi puuni niraba ata kpabila bihi ka yino ŋun bi ʒiri ʒili

Bipuɣunga ka o wori waa ka gbubi taamalɛ ka piri pabti pabti ka o tabi ʒɛya yuundi o o bia tabi maa puuni shab gba nyɛla bin bɛ waa maa ni

Paɣa ka o di nachiinsi kadama o deela pini laŋangu ni laasabu ka so bɛ o nyaanga n gbubi spiika ka o kpee ŋun gba di pini laasabu bɛ o nudirigu zuɣu

Bipuɣunga ka o ŋmaari bindirigu niŋdi doo nolini ka doo maa kpa ninkpara ka bindira maa shɛli na tam teebuli maa zuɣu